Khano khabonekhana nga khatale khe byekhulya nga abandu bikhale asi we tsi'mavulu isi bakulisila ,iliwo kamapondi, mwokwo, kyukuyu ni tsi'nyanya

Lilyaato lili khumeetsi nga ilimo umundu wasutiyemo bibindu byewe byekhulyaa, mumuli watermelon, kameetsi, kimiyeembe, kamamwa, kamapondi ni butunda

Umusaani nga wimikhile khulibaale lili akari wekameetsi kameetsi i'ka kali inyantsa ate kali ukhwiwanyukha eyi ni nayi

Muno muli mu shibila oba mu shitsakha nga mulimo tsisolo tsa buli shikha yabamo busaala ni bunyaasi.

Kuwanasilikhe nga kwikhaaye mwisiru, mulimo ni kamaru ke bisaala kalgreen, kwafwanile kuli khulya kamasaafu.

Itsofu nga yimile mukyewa, mukyewa muno bunyaasi bwayoma ne shetayi iliyo bisaala bye green

Basaani bali bataru, babili bimikhile, ukuundi wekhaale nga bali khundulo, asi kameetsi kaliyo.

Kyimisoolo kyino kyili kyi'rhino nga kyitsuye oba kyili khwinyayila mumeetsi ,kyanera kyimiru ni tsimoni

Shino shili shisaawa shesi binyayilamo kyiminyaawo nga khusaamba kumupiila, shili shibofu naabi bashilanga bali Mandela National stadium.

Syifwaananyi isi basyombekha mu cement nga syokesamisa syiri independence monument iya Uganda.

Bimuli ibi byamiliya nga bili mu Colour iya pink, byabirakho ni kha colour kha nabinzaali.

Luno luli lukudo abandu bali khukyendelakho yabawo umusani uli khusukhuma igaari inga ilikho kamatore kesi ali khusukumilakho yabawo ni tsinsu shamwalo ni tsimotokha.

Umukhaasi nga ikhaaye, arere kamakhono khu syuuma sinaba kimi sweater. Umukhasi uyu wiboyile i'leesu, wakwarire ni I'T-shirt iwaanga.

Itsi ino oba i lockup nga ilikho tsi room oba indala inzikale kyimilyango kyimindi kyimikule nga kumwikule kubonekha nga lidwalilo oba i clinic.

Umukhaasi nga asitamile asi ne khu mukongo khwewe wamemile umwaana umufwiti ate umwaana yu wakonele. Umukhaasi uyu weboyele shitambala khumurwe kwewe ate wakwaara ni bunyele khu mukhono. Shataayi iyo kubonekhana kumukunda kulimo ni bisaala.

Bisaala bya bamboo nga byabyalibwa ate nga bili bikali, ate nga bisaala bino mu colour iya green

Babandu babili nga bakwarile nga basawu, bakwarile tsi'glove, tsi'galunvindi nikyimi coat kyebasasu, iliwo bibindu byesi balikhukhwishenga mukhakyupa

Biino byosi bili bibiipo byenjawulo nga babinaaba buli ushiipo mungeli iyasho nga babipangile akhundu wa ne lilala lili lisheero nalyo barirerewo.

Kumukhono kwo'omuundu nga kwakwarire i'glove nga kwawambile kha chupa khe kamalesi bawandikhakho bari covid 19.

Ino ili ingeni inga ili khumulobo ili mu color tsingali imo ilimo imali, iwannga, imbesemu, ni color iya'blue

Babaana nga bali bakali nga bali khutimila khulugudo, tsinduro ilikho bunyaasi ni bisaala

Liduuka lye'bibindu nga abaana bali khubira iburangisi bakwarile uniform uwa blue yabaawo ne umusaani uli uli khubiira khu'luguudo ino

Syimuli syino sye i'colour imbesemu nga syanera ate shamiliya nga itsukhi yakwilekho ili khununamu butsamu tsamu.

Busaala buno butela khutsoowa mwitila oba khumeetsi nga babulanga bari papyrus reeds iliwo ni bunywinywi butini buwaanga bubwimile khubusaala bu

I'soolo iye bikilanga bari i'kob nga yaleya tsintsika ate ili mu color iya brown yimikhile khulukeewa lulikho bunyaasi ni inyuma ayo iliyo bisaala

Umusaani ni umukhaasi nga bombitsana bakwarire tsi mbeeta ni tsi sawa , umusaani wakwarire i’suit , umukhasi shiteteyi shiwanga ,umukhaasi warere kumukhono kwewe khukwo musaani.

Khamuuli khali ne tsi'color tsenjawulo, ilimo iya nalubokha oba iya green ni purple Amala intsukhi yakwilekho ili khununamo butsamu

Basoleli bali babili nga balikhushisawa balikhunyera oba khurekana kumupila

Ingoobe nga yasitamile shiliwo shesi iwambile mungono ingoobe yi ili ni bwoya bumali yamala yasitamile khubunyasi nga bwe colour iya green.

Yuno ali umukhaasi nga emile mushiyu wabowele khatambala khumurwe wakwalire ni t-shirt iya blue nga ilikamo bumuli wakwalire ni khapangiri mwikosi

Umukhasi iyu wimikhile ambi ni kamatoore ne shanyuma iliwo shisaala shiliwo ate asi we shisaala iliwo tsimeetsa ni bitandalilo byesi bakulisilawo bye'khulya ukhuli tsinyaanya, bitungulu ni'bibindu bibindi.

I'meri imboofu ingene nga ili khukendela khu meetsi nga yasutile ibindu uba tsi box tsingali tsye bibindu.

Kunywinywi kulangiwa i'mbaata iye mu meetsi nga kuli ukhwisubila khungaakyi khwe kameetsi kuli muranji iwaanga ni bumali, ambi ninakwa iliwo shisaala ishatsowa mu meetsi.

Kuno bakulanga bari kuna'mungongome nga kuli khu kusajja kwe shisaala kwalolelele shataayi ne shataayi wene iliyo bisaala ibyabowayo

Umusaani uyu wakwarire isaati ni imbaale ni boots ni ingofira nga winamile asi mumukunda, kumukhono kumulala kwawambile khabakhuli ukundi kwawambile mwiloba

Ingobe nga ili ni bubwooya bumali iyambile khusisajja shiliyo shishindu shesi Ireye mukhanwa ili khulya ,ili mu bisaala bye kamasafu ka green

Muno muli mu kyeewa mulimo bunyaasi buleeyi ni bisaala nga bisolo nabyo bilimu byesi balanga bari tsi giraffe.

Ino ili indebe iye khwikhalakho bakyikhola mubyuma barakho ni khakhuto anduro iliwo litikiyi ililikho i'socket iye kamasanyalaze isi barambisa khu charging'a ibindu

Akhundu aah aliwo kameetsi ne khundulo khulikho ku'crocodile nga kwakonile kwasamile neshangaki iliwo kamabaale ni bunyaasi

Umusaani wikhaaye khu shuuma shewe ishinaaba tsinaanga oba sisyalaani nga ali ambi ni litikiiyi ela tsiliwo tsinaanga tsili asi ni abundulo iliwo tsibaafu.

I'lyaato nga lili khu nyaatsa uba khu meetsi abaandu bikhaaye mukari ni khungaaki ni syangaaki iliyo kamabaale uba lukingi.

Syishombekhe syimiliyu nabi syileeyi ate syiboofu shifwana nga i'kanisa isi bakuristayo besayilamu, ibulafu khu compound iliyo bisaala bileyi byabalaya kamasafu ate bimiliyu.

Shisaala nga shabalaaya tsisaakya nga tsitalangi tsaninile tsakonelekho ichindi yikhale ela shisaala isi shili ni kamasafu kanaluboowa oba green